nyɔnu dzĩ aɖe kple ŋutsu yibɔ aɖe wó dzeklo eye le wóƒe domedome la enye ɖevi woame tɔ̃ aɖe amɛawo katã wóɖɔ asiwui ɖasi eye wóle dɔwɔm le wóƒe agble soe me

Nyɔnu tsitsi womeve aɖe tsia tsitre ɖe ami dzraƒe aɖe ƒe ŋgɔɔ ye le woƒe domedome lae nye ɖevi wɔmetɔ̃ aɖe, ami dzraƒe la ƒe ŋkɔe nye petroliness eye eŋu womeve aɖe le ami dzraƒe la

Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye le ŋutsu la xa la, enye ɖevi aɖewo. Ɖevia ɖewo tsi atsitre eye ya hawo galé ɖevi bubuwo ɖe asi eye le ŋutsu la ŋgɔ la enye nugome tsi kpakple agbalẽ gbadza aɖe le anyigba.

Ɖevi aɖewo nɔanyi ɖe atia ɖe dzi alo ati si dzi si wote ŋu liana hafi te ŋu wɔana nuwo le ee edzi eye le woƒe ŋgɔ la, enye kotoku kple ganugoe aɖewo.

Ame aɖewo le ekuteƒe eye le kuteƒe la, ameyinugbe le aɖaka me eye ŋutsu aɖe le eklo dzi wole asi ne nyɔnu aɖe wole akɔ fam ne